baankete apilikeeshshine yaa baankete ooso yaate baanke maa loossanno horose maati maara afaantino mamaro afaantino maara kalaqantinone waanna baankete loosose anfanne ikkiro baankete apilikeeshinenn

riili isteetitea gashshooteho yaate kuni gashshooti hittoo yina ekkiro mitte daga umise umose gashshidhanno dagaati iikko garinni gashshidhanno inaekkiro baabbaxxiteho gariinni gashshira dandiitanno gobbaadi giddosira eakki gede qasse hocyite umise higgenna dambe garinni dagase gashshe dandiito ikkiro riiliisteetetinai

hoteleteyya mannu sagali itanno waaxinna hago agannowa hoteletenanni ine hotele baabbaxxiiwa hie'ra dandaanno doogote qacci irado dandiitanno katama mereero hie'ra dandaanno manno mitteenni xaabe itanno h aganno bayicho hoteletinani

adonna adote sirchi suuqinanniti kuni shoole qaala fi'reyo ado adote sirchonna suuqe sase qaala yaate konne sasenka coye giddosi amaddanno suuqe mayine woshshinanni adonna adote sirchi suuqeeti yiini woshshinanni

dijitaali baatooshshi hayyootinanni dayinohu muli yanna daa'nhi yannanneeti konne coye abbitori mannaho lobo horoutiho qorkaatuno heti dayinkunni tamaare ikkito maa ikkito silke yalla anga amadatenni hasi'noyericho baankete birre noota calla dijjitaaletenni saata dandiine

gobbayidi daddali biironna woxu soorro kosike yaa ma'yaatinaekkiro gobbayidi daddalo mannu gobbaanni daddale wirro giddoonni abbe woxeensa soorri'ranno biiro woymi kosike gobbaidi daddali biironna woxu soorro kosikeeti hinanni

baankate apilikeeshshiininannite baankite baalanka giddosi amadiyo looso seeri yaate baankete looso seeri baalanka atineemmo baanke mamaro kalaqanteho baanke hiikko afantanno baanke maara kalaqantannonna hattonnu baanke ayetiinekanne baankite wo'manta xa'mo xa'mineemmota qolannooti gerichooti yaate

agonna sagalete mineeti inannihu mannu agaawanna sagale mittee xaade itaawa ikkiro mannu agonna sagalete mini yee boshshanno kuni agunna sagalete mini hee'rannohu e dooggate qaccira era dandaanno quchummate mereerohu era dandaanno gaxarette eera dandaanno babbaxxeora era dandaanno

mininna biirote uduunni daddalaano heedhannohu babbaxxitino basi'raati kuri mininna biirote uduunne babbaxxitino gobba hadhe marte abbite mannaho hirtannoha ikkeero konne mannoota mininna biirote uduunni daddalaano inanni

riili isteetete ya mitto gashshooteeti yaate mitto gashshootetine moote kuni gashshooti manna baalanka xaphi asse umizi fajjo garinni gashshanno ikkilo mangisti mitto higgenna dambe fushshite gashshitowa ikkiro riili isteete tinee

k'ebi bura woxeetinanni mi kaahetinannihu maatinaekkiro hangankenoo hoxeeti yaate woy kiisenkira noo hoxeetiwaate woy diikkote marre kawanna kiirre kawanna ka asoori'rate uduunne hidhate kiisenke kiirre wole uniimma ikkiro bura woxeetinan

gobbaadi daddali biironna woxu soorro kosiqetinannihu mannu gobbayidi daddali biironna woxu soorro koske lawishshaho ameeriku birre doolaare abbe itophiyaho soorre biirraho qolanoha ikkiro gobbayidi daddali biironna woxu sooro kosqine

dijitaali baatooshi hayyo ya mannu dijitaale tenni baatooshshe baatannoa ikkiro weem birra kaffalannoa ikkiro tenne worakkara heedhanno hayyo dijjitaali baatooshi hayyo yine woshshinanni yaate tenne hayyo xaqqa'minannihu muli yanna kawa

kaashetinannititini woy bura woxeetinannihu mannu anga cu'miriho woxeeti yaate kunni woxi mannu hasi'reyore hasi'riyo yanna gidda assi'rannoha ikkiro angansa nooha kaashe tinanniti woraqataho yaate woraqatu birre angansa nootenni hasi'reyore hidha dandaanno yaate

biiroti uduunni daddalaano kuri daddalaasine mannahu mini horonsi'rannorinna biirote horomsidhanmire hasi'reyo garinyi hasi'ra hasiisannosa uduunni abbite shishsnonsikkiro mininna biirote uduunni daddalaanoyine

agunna sagaleti mine ya mannu ago'a gaawanna sagale itaawa agunna sagaleti mineeti ginanni kuni agunna sagaleti minira lowo horonoosi mannu tirfa loosi're babbaxxeo daddalo dadda'lanni mitteenni gambaye assannuwaati

mininna biirote uduunni daddalaano ya minenna biirote mannu horonsi'ranno uduunne daddaltanno mannootanna konne uduunne babba itino base mannu mini horonsi'raahanna biirote ronsi'raa hidhita biti hirta ikkiro mininna biirote uduunni daddalaanone woshshinanni

ininna biirote uduunni daddalaanoinanniri kurimannootaho koye uduunne baabbaccitoo basenni hidhite abbite baabbaccitino basira hertannoha ikkiro weemi hisi'nanni garinni mannaho abbite iillishshannoha ikkiro mininna biirote uduunni daddalaanonanni

hidhanna hirate mereersha hidhanna hirate mereersha tineemmuhu mannu babbaxxeore masse simimminitetenni kawanna ka'a soorrirannoha ikkironna babbaxxee uduunni masse dikkote hirannoha ikkironna hinnoikkirohidhanna hirate mereershenanno

hoote letinanniti mannu sagale itanno baacho ikkanna kuni bayachi mannu agatto woy sagalekka dandiitanno gamba ye hasiissannonsa yannara babbaxxitino sagale afi'ranno baacho woy babbaxxitino agattoti dana afi'ranno bacho hoote letinanni

dijjitaali baatoosh hinannihu mannu dijjitaaletenni baatanno garaati yaatilla inni dijjitaalete baantannihu babbaxxioore birra kaffallanni hayyooti birre silketenni silkimoo baaleekkito babbaxxio sisteeme xaqqa'mine dijjitaalete hayyoonni kawanna ka a soorri'nanniha ikkiro dijjitaali baatoohshi hayootinanni